Banho bakinhi, abakinhi banho bakazi era bambaire engoye edhiri mu langi eyo musayi nga besibye obuleesu munkendhe nhe ensansa.

Kino kibuga era mukibuga muno kumbali okw'oluguudo kuliku abalongosa era abalongosa bali basatu bali tereza oluguudo oghundhi ayambaire ovolo eri mulangi eya bbulu agemye n'ekitiyo.

Dhino ndhuki, endhuki dhino dhegemye ghalala dhiri mu bibuubuuto bibiri ng'eibiri dhegemye dhegaise ku bibuubuuto bino ebibiri.

Enho nhumba, enhumba enho yetolweirwa kasasiro nga era einhuma ghayo eriyo akayumba akatini akaliku amabati nho lukomera lwebakola mu mabati.

Bano baana, abandhi batyaime mu idhinhisa abandhi bali kuliya, oghundhi mulala ali munda. Balingiliire.

Bino bigogo, ebigogo bino bili mu langi eya kilagala, amakoola ga byo.

Kino kisaawe, ekisaawe kino kirimu abantu bana era nga bali mumuzano ogw'okusindanhwa mukulumuka nga era ekisaawe kino kirimu langi, kiri mu langi eya kisitaka ni kiragala.

Ono mukazi ayambaire esaati eli mu langi ya musayi nh'akatambaala ku mutwe. Ku mutwe gwe yetiiseku ebbafu omuli amasoghani nh'ebikopo, nhi fooko, nh'obugiiko.

Ono musaadha, omusaadha ono ayemereire ku ibaale kumpi n'ennhandha era agemye omwigo, omwigo guno guliku endhobo era aligema eby'enhandha.